Daadama n boŋo bi tumdila tuma ka mashin ʒɛ bi sani ka so yɛ daliya ka di niŋ daliya dozim ka so yɛ daliya ka di niŋ daliya vakaɣali ka di boɣu niŋ daliya dozim ka so yɛ daliya sabinli

Tumtumdiba n boŋo tumtumdiba maa pirigili daɣami bi shab yɛla daliya piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka so yɛ daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ

Bihi m boŋɔ bɛ nyɛla bɛ bihi anahi ka ninvuɣu gaŋa vori bia ka so ʒɛ bɛ nyaanga ka ye tani niɛma ka bia so gbibi kpaa n daara.

Namda nim n bɔŋɔ namda nim maa nyɛla zaɣ dabam dabam di galisiya ka di shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso ka tana do n baɣali ka di nyaanga

Daadama n ʒia ŋɔ daadama maa puuni so biɛni o malila zuɣu piɛlli ka so ye daliya ʒee ka filaawaasi za bɛ nyaanga na varanda ni m bala bɛ tooni tihi biɛni ka bɛ ʒi kuɣusi zuɣu.

Daadam n boŋɔ ka teebuli ʒɛ bi tooni ka kundi nima panpaya ka tangali mihi paya ka bi shaba yɛ neensabila ka shaba yɛ zaɣ' piɛlli ka pɛn nima biɛni biɛni